Wannan hoto ya nuna kasuwa, da tsakar rana. Ga mutane sun firfito mata da maza suna kaiwa da kawowa domin siye da sayarwa. Wasu da kayayyaki a hannunsu; wasu kuma a ka. A gefe guda ga kuma mai dankali yana karkasawa, mai dankalin Hausa. Ya karkasa, wasu a kwando, wasu kuma a ƙasa, yana sanye da koriyar riga. A gefenshi kuma, ga albasa nan ita ma an karkasa. Ga kuma motoci a kasuwa, wasu kalar ɗorawa; wasu kuma na motocin kai. Ga kuma mutane da yawa ana ta hada-hada, ana ta kaiwa da kawowa, domin ganin kowa ya je ya sai da hajarshi, wani kuma ya siya a gun. Ga mata nan, a hoton ana ganin mace mai sanye da uhm, atamfa shuɗiya da mayafi shuɗi; da kuma wata mace mai jar riga; da kuma mace mai riga da wando, sanye da riga fara da ita ma shuɗiya.

Wannan hoton kasuwa ce da tsakar rana, ga ‘yan kasuwa nan kowa yayi baja kolin kayansa a ƙasan lema. Domin jiran masu saya su zo su saya, a hoton da daga ɓangaren dama, ana ganin mai sai da kayan miya ta auna shi roba-roba har ya yi tozo. Kamar da tumatur da tattasai. Gasu an jajawur da su, gasu kuma da girma, a bayansa ana ganin mai ayaba, shi ma ya kasa a faranti. Da kuma mai gari shi ma ya a’auna. Daga ɓangaren dama ana ganin, shi ma wani mai ayaban ya kasa a faranti, a bayansa kuma ga wata mata ta yi kashin dankali sanye da baƙar riga, ita ma ta karkasa dankalin ta. Dankalin dai na Hausa ne. tana jiran masu saya su zo su saya. A gaban ta kuma shi ma ga waniyaro yay i kashin sa a faranti, daga gani dai kamar bushasshen kifi ne ya karkasa, da ya har da wannan gammo a kan shi ya sauke farantin. Daga can nesa kuma ana gano abu kamar kankana shi ma an karkasa da kuma manja can a ƙasar lema shi ma an kasa. Ga kuma sauran ‘yan kasuwa su ma a can gefe, suna ta hada-hadar su suna sayar da kayayyaki.